Hayssa bessazani taas beettizay aaze gizayssa gidikko heedzdzu macatinne heedzdzu addeti eqqidinne girgida matan beettizayssakko

Hayssan beettishe dizayssi gaammo dere asakko ha gaammo dere asaykka be koshshiza qofara be xambaro oykkidi be may'o may7dinne eqqidi dizayssi beettishe dees.

Haayssani dalga keeththey beettees ha dalga keeththezikka kawo keeththeekko kawo keeththeza giddon qasse kawo oosanchati duulata uttidinne daridi beettizayssi beettees.

ha bessan hayssa gaammoli maate mayberesi keexettida keeththey arba mincen beettishe dees ha keeththezikka keehi lo7ees

Hayssantani xeellizay aaze gizayssa gidikko qeeri nayti woykko gashe nayti jibba hiixidinne jibbaza bolla uttidinne ka7ishe dizayssa beyashe days

ha bessan tani be'izay ooge lanqe asati yegalxisizayssa woykko giigissizayssakko ha oogeza bollaka alge masatidi diza haythata woykko miiththata denthishe deetes

gaammo dunguza may7ida gaammo dere asay lo7izayti uttidinne issi issi miishe bolla haasayettishenne tobetishe dizayssi qoncidinne beettishe dees

hayssan asi ooththida haaththey pude salo pultizayssanne ha haaththaza giddozi lo7iza miishen keshetidinne beettizayssi deees

ha bessan ta xeellashe dizay aazay gizayssa gidikkohe hayssa parke masatizayssakko dhumidinne ekkees nii biittas qasseka zo7idi ekkizayssakko

hayssanta be ashe dizayssi nam7u keeththekko ha nam7u keeththeza giddora gede haakki eqqidinne asati guye barzaafe giddo bishe dizayssa be ashe days

Ha bessani dalga keeththe giddon gelidinne oyddu asati uttidi dishin ha oyddu asata qasseka issi macanaya dendadanne issi issi qofata gakkashe dizayssa beyashe days.

ha bessan gita kawo keete be'ays ha keeththaza giddoro ha issi inda xibabe mayada yashe dizaaro harati qasseka daroti kaallidi yizayssa be'ashe days

Ha bessani tani beyashe dizayssi ha'i hayssanta dishin mama giza miishakko aazey gizayssa gidikko lo'iza apileynne kaxidi buro qorkishe diza muuzey asata sinthen beettishe dees.

Ha bessantani beyashe dizayssi gashe nayta aaya ehadanne akamisashe hayssa daykilo gizanarpe haakimezikka caddishe dizayssakko.

Hayssa bolla beettishe dizay daro asati duulata uttidayssakko ha duulata uttida asatappe issi aaway mayke oykkidinne haasa7ishe dizayssakko.

Asati kare kezidinne keeththa karene oyde bolla woykko hayssa mitha oyde bolla duulatishe dizayssanne haray sinthera haasayishe diin izeti ezgishe dizayssakko

hayssan ta beyashe dizay duulata woykko yaa'a uttida asatakko. ha duulata uttida asatikka sinthera uttidayti daro manaxire woththidi deettes.

Tani ha bessani beyidayssi aazay gizayssa gidikko gita gitanne orde orde asati sintheso aadhdhi uttidinne duulata duulatishe de'izayssa xeellashe days

hayssan taas beettishe dizayssi oge lanqen keeththe karen asati uttidinne xoossi woossettishin ziqqi giidi ezigizayssa siyashe days

ha bessani issi addey dees ha issi addezikka mayke oykkidinne haasayishe xaraphe bolla be kushe woththidi uttidayssi beettees

ha bessazan gaammo dere cimati deettes ha gaammo dere cimata giddon issi musilime haymanote ammanizayssi dees izati wurikka xambaronne gaammo may7o may7di eqqida

Hayssanta beyizay issi addekko ha issi addezikka ba wonbere bolla ha simmidi uttides be kumetha may'okka may'ides derezakka ha uttidi xeellishe dee.

hayssan qasseka do7a qommoy uttidinne dizayssakko hayssa wora kana masatidinne guuthu siidheso haratidi ekkizayssi do7ay denban uttidinne beettishe dees

Ha bessan aykko miisheykka haray deenna asi xalala daridinne eqqidayssa beyashe days gashe naytikka yeogatikka ceeygatikka beettes.

habessazanne tamay eexxees tamazi eexizasozikka gadezi dhumakko keeththe giddon uttada aaya bashe meecashe dizayssa xeella shekkota dize

Hayssanta beyizay aazey gizayssa gidikko denba gaden haaththey gede abbay dees abbazappe ha baggara denba gaden gola masatiza miishe mitha bolla eqqidayssakko

hayssan xeelettizayssi arbamince yuberestin diza armakko ha iza sinthen bees kaappo gididayssi issi issi miishata haasayishe beettizayssakko

ha bessantane beyashe dizayssi yelaga macanayti uttidinne hayssa medhi ooththo woykko kushe ooththo ooththishene beettizayssakko hanaytas ooththida oothozi keehi lo7izayssakko

Hayssan taa beyizayssi gita gita orde woykko modhdho molekko ha molezakka issi uray gafafishe woykko shooqishe dizayssakko

hayssantani xeellashe dizayssi gita keeththekko ha gita keeththezikka derejan derejane pengezi ooththettin asas geliza pengeykka dizayssakko

ha bessani tani beeshe dizayssi eelida abba haaththe guussukko ha abba haaththezappe gede pinthara qasseka mithatinne keelati dizayssi beettees

Ha bessan ta xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko issi macasiya shooreppe yaadanne haaththe duuqashe sharbenbe huphe qachada ha xeellizaerokk.

ha bessan tani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko imo geetettizayssakko ha imo geetettizayssazikka xaafetidi dishin milikitezikka dawalo milikitekko

Ha bessan tani beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko taarike gaggotetha geetettiza xuufey xaafeti uttidayssanne tophiya bandiraynne hara bandiray kaqettidayssakko.

Hayssan ta xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko meesanjere geetettidinne asas kiita izara nuni xuufen aaththiza zade woykko oge gizayssi bettishe dizayssa

Hayssan ta xeellishin giste mirqey iza bolla diza shurabeza may7dinne be kawoza doorana giidinne asazi dhoqa dhoqa bessan diza asata sinthe aaththidi yiishe dizayssakko

ha bessani tani beyashe dizayssi tophiya kuushsha ministere doktore aymede abi eqqidinne paana dijitale gizayssa matan haasayishe dizayssakko

abbayga ucidesh gawon ize shinee hayssanta xeellizay aazay gizayssa gidikko isi naapichati gizayssakko hayssi naapichati gizayssazi xuufen qoncidi uttides

Hayssan daro asati woykko daro yelaga nayti ciishshabe sinthen ciishshatidi diza maata sinthen eqqidi bandirabe kushen oykkidi xibabekka may'idi eqqidosona.

Hhayssanta xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi maca nayiyo sakin hasaketidaro haakimey narfe cadishe beettizayssakko.

hayssan tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko dere asatakko ha asatikka qasse issi issi ooththo baggara issife yaa7an uttidi woykko duulatan uttidi deettes

hayssan ta xeellizayssi miishee woykko hisaabe gujjidi denthidinne gishidi go7etanas asi gujankka darssidi go7etiza miishsheko.

ha bessan ta beyashe dizayssi haaththekko ha haaththezikka gaddabettidinne goggizayssa adda wolqafe bolla goggonta lo7ora yizayssakko

ha bessan beettizayssi issi pirojekte denthidinne ooththo bolla diza addekko habe ooththiza ooththoza bagga haasayishe izi xeellizayssi beettishe dees

gita denba gaden hayssa birata malay duge pude giidinne wogolo masatidinne qashettidinne goozettidi dizayssi qoncidi beettishe dees

Hayssan ta beyizay aazay gizayssa gidikko koronte asi ooththishe dizayssakko daro baale mooyati koronte ooththozas hayssa tiranisformere geetettiza miishiza waaxishe deettes.

issi keeththey keexxettishe dees ha keeththezas bollara hayssi mabratess woykko korontesi ooththetishe dizayssi beettishin asatipude iza bolla kezidi ooththishe deettees

hayssan beettishe dizayssi aaze giikko issi booththa miishen hinxa mala keexettidi dizayssa giddon asati issi issi komputere be sinthen wothidinne tobettishe dizayssakko

Daro asati komputere sinthen eqqida issi caala aawaykka uttidinne gede izetas timirte immizayssanne yootishe dizayssi beettees.

hayssan ta beyizay issi aawakko ha issi aawuzi dalga hinxa keexxishe doomeththa bolla dishe issi issi kiitata aaththishe eqqidayssi beettishe dees

ha bessani beettishe dizayssi issi kifile giddokko ha kifileza giddon tukkey shaayetin imathika yizeene guzgazey laalettidi uttidayssi qoncidi beettees

hayssan ta xeellizay aazey gizayssa gidikko hayssa abisiniya banken ooththiza addey issi kiita dere asas xaafidinne woththi dayssakko

Ha bessan aazay tani beyizgizayssa gidikko asi be shammidayssa woy be ekkida dereseynne medho woykko xaafo gizayssi beettishe dees.

Aaaddezi mina wordon wazanappe hayssan ta xeellashe dizay awaashe bankeppe bira ekkidinne addezi hayssatani awaashe bankeppe ekkadis gi asias yooto mala bessishe dizayssakko

ha bessan ta beyashe dizay issi macanaya be ayfe bolla manaxire wotha uttadanne komputere xamma'ashenne daro naqashata xeellashe dizayssakko

Ha bessani tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko digitale banke go7a go7ettishe suurera diite gizayssakko.

oesyhayssanta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko awaashe banke gizayssi xuufey dees hawaashe bankezikka qasse dahatas woykko aykkoy bayndaytas maado immidayssa bessees

hayssantani qasse xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko awashe banke geetettiza xuufey xaafeti uttin bankeza karen de7iza armay beettizayssakko.

Hayssanta beyashe dizay madabarara kathi uttides zaytey qasse hay lande kumidi uttides hayssi qasseka xokkiza woykko goggiza zayteza lo7izayssazakko hayssi shiiqiday aykkoy kushen bayndaytas manqotaskko.

Issi macasiya aykko miishe oykkadanne eqqadus hayssika sinthesko gizayssa xuufezi bessishe dees

Ha bessantani be'ashe dizayssi kumetta asati lo'o mayi mayidi maca naatii issi bolla shiiqidi lo'iza quma may'izayssanne dunguza maayida issakko.

Hayssan ta xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko xuugetida mithi masatizay duge bagga gophetidi uttin gita tubbora asati haaththe efidinne xuugetida keeththe fistidi toyssizayssa.

hayssan ta beyizay nam7u zo7o may7o mayda poolise takko ha nam7u ze7o may7o mayda poolise tamatara qasseka hara asatikka eqqidinne haasayishe dizayssi beettishi dees

ha bessan tani xeellishin beettiza miishe aazay gizayssa gidikko gita keeththey dees ha gita keeththezas martote bolla hayssa birata nagare maxethoti beettizayssako

hayssanta xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi poolise addey eqqidinne hayssa tirafiketi be hu7e bolla wothize qoobe woththidinne eqqidi dizayssakko

ha bessan gita gita hayssa oge ooththiza kaameti uttidinne deettes hayssi qasseka alame gallasa lo'onne ufayssa woykko nu payatetha gizayssi beettee

ha bessan tani xeellashe dizayssi pooliseti kumeth zo'o mayo maydi duge qasse dabbafe duge salo mala mayo maydinne eqqi dinne dizayssa be'ashe days

hayssan ta beyashe dizay zo'o kaamekko ha zo'o kaamekka kobilistone oge bolla uttadanne asi baynda dizayssa xeellashe days guussakko

Ha bessan xeellishe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa maatay arba mince lo'aththo woykko xidate maybere xifete keeththa gizayssakko

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi musilime adderanne hara qas heedzdzu addetara giidinne pooqe bollafe wodhdhishe dizayssakko

hayssan ta xeellizay issi keeththe keexizaytakko ha issi keeththe keexiza asati issi mala may7o may7dinne issa issara ooso bagga zoretishe beettizayssakko

Ha bessane ooratha kaamey salfetidinne girgida bolla duge simmidinne eqqidayssi beettishekko dizayssi ha kaamezappe pude baggara qasse dhambulanth giza xuufey beettees.

hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko hakamo keeththa aayo daara gashe naa ehadanne akamisashe dizayssanne paayatetha naago keeththa asati hakamishe dizayssaqo

ha bessani tani beyashe dizayssi issi macasiya naa yelin ha issi macaseey issi addey aykko sixoota woykko imota inmizayssakko

ha bessan issi aaya naa7i dimmadanne uttadus sekko haraya qasse pooxa may7adanne gullanta dizayssanne caala aaya heeni baggara heedzdzantho uttidayssakko

ha bessan ta beyashe dizayssi hayssa alame payatetha ooththo woykko agelgilote giza woykko worli di biishin heeldz keer gizayssi xaafeti uttidason asati eqqidayssa

hayssan beettizayssi daro asatakko ha daro asatikka kawo osanchatakko kawo osanchatikka qasseka gita hayssa keeththe masatiza kaame mata eqqidinne deettes

hayssan ta xeella shedizayssi aazey gizayssa gidikko booththanne salo mala qaalamen tiyetida keeththa guyera daro asati ha simmidinne ba kushen aykko miisha oykkidi eqqidayssa

asati ichidi deettes ha ichida asatikka qohetidayta gididinne hakamo keeththa biidi be hikkiminna ekkishe dizaytakko

ha bessani tani beyashe dizayssi issi abasha woykko nu dere asi faaranje asara giidinne pebisi gizalla silaasiyonne tukke uyishe dizayssakko

issi mishiriya medireke sinthen eqqadus izakka xibabe may7o qamise may7adus iza haasayashe dizayssi oyddu mayke be sinthen wothadakko

Hayssan qasseka beettishe dizayssi aazey dizayssa gidikko issi macasiyo issi addey oykkidinne koshe bolla izi metoy dizeennee xeellishe dizayssa bessees.

Hayssantani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko alame woykko alame payatetha naago giza xuufey keeththe kareni micettidayssakko.

Hayssanta be ashe dizayssi aazay gizayssa gidikko keehi lo'iza keeththekko ha keeththazan issi asikka deenna gade omarsidi ekkese shin gaaththan korontey poo'idi dizayssakko

Hayssanta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko aykko waraqaata giddon hayssa irisite giddon mereja woykko naqasha ashati koyizayssakko.

hayssanta xeellizay aazey gizayssa gidikko guzgaze asati be sinthen laalidinne eqqidayssa ha asatikka oyddu asata gididayssa beyashe days

Hayssan ta xeellizay aaze gizayssa gidikko asati mayo oykkidi dizayssakko ha mayozakka issi wodda gaason qohettida naas izati immishe dizayssi beettes ha maadozi lo7ekko.

Ha bessan aazay beettizay giikko harganchati daro harganchati inda bolla zin'idin asati akamo hilla maaddishe dizayssi beettees.

ha bessani arba mince jenerale hospitale woykko arba mince kumetha hospitale geetettiza xuufe xaafetti uttin hospitalezi beettishe dees

ha bessani tani xeellizayssi zumakko. ha zumazappe ha baggara qasseka ooraththa keeththey keexettidi giigidinne kezidayssa beyashe days.

Hayssi katama giddokko ha katama giddozikka keehi lo7ees mithatikka deettes gita gita pooqeti deettes lo7iza kaameti deettes hayssi wuri lo7ees

Ha bessan beettishe dizayssi ha ayte eratetha woykko poo7o ekkite giza xuufey timirte keeththa karen xaafettidinne deizayssakko

Ha bessan qasse issi addey qorqoron qesheti diza qesha sinthen eqqidinne si7i giidi ha xeelishe dizayssi ta sinthan bettishe dees.

Hayssan ta beyizay aazey gizayssa gidikko denba gadekko bosheti dikka adda ekkenna ha demba gadezane maburate poole malay hayssa ayropilane malay eqqidayssako.

ha bessani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko gita qorqorokko ha gita qorqoro woykko keeththeza bollara qasse hayssa mabrate pooley aadhdhidi bidayssi beettishe dees

ta hayssan beyizayssi aazey gizayssa gidikko madabarara kath tookkidinne daabura asatas asati efishe dizayssakko

ha bessan ta bey'ashe dizayssi keehi diccida gita katamakko ha gita katama giddon aadhdhi aadhdhidinne ziqqi gi keexettida keeththey beettishin harati wurikka pooqe keeththenne gita keeththekko

Hayssan gaammozoonen ooththiza gita gita asati beettettes ha asata sinthenka gede mederdera bolla dhale qommoti uttidayssi qoncekko.

Ha bessani tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko mith gitatidinne diccidi dizayssa garseni asati uttidinne duulata ooththishe bandirakabe sinthen essidi dizayssa.

Hayssanta xeellizay aasay gizayssa gidikko katama giddokko ha katama giddozane keeththeti ziqqi ziqqi gi ooththettidinne de'izayssakko pooqeyka iza giddon darenna.

Hayssanta xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko gita keeththe nam'i pooqi keeththey dizayssanne ha keeththazappe duge baggara qasseka hara gina gina keeththi beettizayssafe.

oge dalga ogey nam7u ogey dees puderakka duge baggarakka asi hamutishe dees ha ogezara haa simmidinne garse ogera kaamey yishe dees

ha bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko timirte keeththikko timirte keeththaza karen daro xuufetikka girgida bolla beettishin kureja woykko kayso giza xuufeykka beettees

Hayssan xeellashe ta dizayssi asatakko ha asatikka qasseka aykko ba7aaley dhayenna ufayetishenne kaa7ishe guzgazetara hugen laallidi beettizayssakko.

Hayssan beettiza miishey aazey gizayssa gidikko birshiza ministere gizayssi beettishe dees minister of hawuss giide ingilizethon xaafetti uttida xuufe keeththa bolla laxafetti dees

hayssanta beyishin daro asati anjattiza asati be timirte tamari ongidi issi bessan uttidinne be boncho may7o may7idi duulatishe dizayssa beyashe days

ha bessan guzgazey laalettidi dees ha guzgazez laalettidishin issi aaway waraqata iza giddon diza mastote oykkin issi nay qasse wanca oykkin nam7ati eqqidi deettes

nam7u gita gita asati eqqidesonna ha nam7u asatappe issi nozi kushe salo pude wac histidinne eqqidayssanne issi nozi qasse waraqata oykkidayssa bessishe dees

hayssan qasse tani beyizayssi aazee gizayssa gidikko kifile giddon geli uttidinne daro asati anjettishe dizayssa xeellashe dayskko

ha besani asati timirtte keettepe timirtte ongidinne tamaareti anjettiza gallassa porograame oothishe uttidi daridi dizayssa be7ashe days.

Hayssan issi poolisey eqqidi dees ha issi poolizeza sinthen addey qasseka mayke woththidinne beettishe dees ha maykezikka izi haasayise dizayssa qoncisees.

hayssanta beyishe dizayssi aazey gizayssa gidikko woroda orada pirde keeththa gizayssi xaafeti uttidayssanne daro hara xuufeti dizayssi beettishe dees

Ha bessan qasse tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko oge lanqey asati shaaranne buurata pittishenne issippetetha ooththo minthethishe dizayssi beettishe dees.

hayssan tani xeellizayssi aazi masatize gizayssa gidikko asati dari kezidinne ogeza geeshshizayssanne wurikka pito pito oykkidi pittizayssakko.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko ogelanqeni buurati qolettidayssa asati shoore giddofekka kessidinne giigisizayssakko

hayssan ta xeellizay aazay gizayssa gidikko kaamey ehidinne buura qolizayssakko ha buuraz qolettiza ollazikka biittazi karexidi ekkees

ha bessani beettishe dizayssi gaari kaamey woykko hayssa kushen ooththettida gaarey hayssa iitaza woykko buuraza caani ekkidinne gede xuugettana bessa efishe dizayssa beyays

Hayssanta xeellizay dere asay kezidinne oge fittishenne giigissishe buuratanne anqashata denthishe dizayssa xeellashekko tani dizays.

Hayssan taxeellizay aaza gizayssa gidikko nam'u ogey dees hanam'u ogezara qasseka pude baggara kaame duge baggara qasse booththa kaame giitettidinne ha wuri yishe dizayssakko.

Ha bessan issi adde sinthen woykko nam7u adde sinthen komputerey uttidi dees issi addezikka komputereza xam7ishin guyera qasse asati uttidi deettes

ha bessani aaze gizayssa gidikko fayday tophi hassa gizayssi xaafettidinne karta masatizayssa bolla uttidayssakko

hayssan beettishe dizay aazey gizayssa gidikko fayda dummatiza paydo gizayssi xaafettidi uttin issi macasiya ba huhphe duge yeggada eqqidayssakko

hayssan ta xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko xuufekko ha xuufezi qasseka marka gelthaa gizayssao issi baggara bica uqalamen dizayssakko

ha7i bessan tani xeellizayssi keehi dalga goshsha gadekko ha goshsha gadeza giddon biitta bollafe maatata tiisishe deettes

ha bessani tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi aaway giste mirqey iza bolla de'iza shura be may7'di eqqidinne haasayishe dizayssakko

hayssan ta xeellashe dizay issi caala aaya manaxire beyayfe bolla wothada mishiro aragash demise geetettizaara uttidayssa be ashe days

hayssan bettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko gaammo dere asati gaammo dunguza may7idi gita gita kawo oosanchati sinthe adhidinne uttidayssakko

ha bessan gita kaamey oge bolla eqqidi des ha kaamezi aadhdhonta mala qasseka nam'u mith oge bolla zaggetidinne wodhidi dizayssakko

Hayssan ta xeellashe dizayssi gashe gina gina soo kaameta woykko lo7iza kaametakko haytikka qasse sargenenene pude makinaza giddora woykko kaameza giddora asati kezi dibeette

hayssan beettishe dizayssi gita keeththekko. ha keeththazikka timirte keeththa masatidinne ekkizayssakko. ha keeththaza lanqenka daro daro cililidi kezida maatati betetes.

Issi addey zo'o karba tabe bollara be qoodhe bolla qachidi kumetha may7o may7di karexi eqqida addey oge bolla eqqidinne haasayishe dizayssi qoncekko.

hayssan ta beyizay daro hayssa gista qashora diza shurabeza may7dinne asati sintha sinthe aadhdhidinne salpera yishe beettizayssakko deizay

Ha bessani gita puulu mida caala aaway eqqidi dizayssakko ha aawati qasseka medireke bolla eqqidi deettes koshshiza miishaka haasayishe deettes.

ha bessane gaammo dere giddon de'iza kawo oosanchati gaammo arba mince zoonen ooththiza waanna kaapotara gididinne giste qashora diza shurabi maydi dooros giigettiza hasaya haasayishe deettes

Hayssan qasseka beettizayssi aazey gizayssa gidikko dere asati be kawo doonanas giigettidinne issoy issara qaala qachizayssakko.

itieahayssan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko tophiya mangiste doktere aymede abiranne issi addera ha simmidinne yishe dizayssakko

Hayssan gita keeththey dees ha gita keeththezikka keehi diccida kataman dees ha keeththaza giddon gita gita asatinne faaranjati issife duulatizayssa bessishe dees.

ha bessani de7izayssi aaze gizayssa gidikko aaway uttidinne hu7e bo7ati ekkizayssi manaxire woththidi uththidi haasa7ishe dizayssakko.

Ha bessan tani xeellizayssi gaammo dere asay gaammo dunguza may'idi be qoobe lo'oza woththidi giste qasho shurabeza may'idi nu gaho siiqoza doorana nu kawoza giidi uttidayssakko.

Ha bessan ta xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko tophiya bandiray boshe bolla hiixettidi hirki duge gade gakkin asazikka bollafe hirki garse gaso salfetti dizayssao.

hayssan issi kifile gaaththan komputere kifilen gelidinne tamareti salaxanishe dizayssa woykko komputereza loohishe dizayssi qoncidinne beettishe dees

hayssanta beyishin ay gize gizayssa gidikko issi aaway medirake sinthen eqqidi dees ha aawuzikka eqqidi dishin aawuza guyera xuufeti deettes ha xuufezikka daro gididayssa gish nababanas deexxees

hayssan ta xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko aykko miishey wure hayssan ashshagetidi dizayssa xeellashekko tani dizay

hayssanta beyashe dizay issi poolisenne hara oyddu asatakko ha asata giddoppe nam7u macanne heedzdzu waddeti deettes

Hayssan beettizayti gita gita asatakko ha asatikka waraqaata masatizayssa woykko metaweqa masatizayssa be kushen oykkidinne issa issa xeellishe hayssi hayssakko gish deettes.

Hayssanta beyashe dizay poolisetakko ha poolisetikka uttidinne duulata bolla deettes bonchidikka beqoobe kessidi deettes.

Hayssan beettishe dizayssi daro asati yanxila mala tookkidinne daro yanxila tookkidi poolisatikka lanqera yuushi kababin hamutishe dizayssakko

hayssantani eqqadanne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gaammo dere hasay cililo maata oyqqidinne eqqidayssakko

Ha bessan ta xeellashe dizay poolisetakko ha poolisetikka oyde bolla uttidinne gede ichaachu gididinne haasaya haasayiza ura ezgishe deettes

hayssan tani xeellizayssi poolisekko poolisezikka ha simmidi be kushe gardidi eqqidayssa tani xeellashe dayss guussukko

ha bessan issi porograme doyishe asati iza ta bonchos gi ooththettida miishe hayssa lastiqe qanxishe dizayssakko tani xeellizays ha asatikka heedzdzu poolisinne issi hara asikko

Hayssan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi poolisey ha simmi eqqidinne haasaya bolla beettizayssakko.

Ha bessani duulata asati shiiqidinne gaammu adarashan uttidayssakko ha duulata uttida asatikka pooliseta geetettidi erettosonna.

haakko hayssan ta beyizay aaze gizayssa gidikko shuchcha lanqeni addey uttidinne massara ba zokkon ba idinne be sinthen hayssa beni wode il7o sihora woththidi uttidayssakko

Ha bessani tani xeellashenne be7ashe dizayssi aykko qommo waraqata bolla xaafi wothidinne nu gaammo zoonee wanna kaboti eqqidi daro asara dizayssakko.

hayssa bessan tani xeellashe dizayssi daro hayssa musilime ammano ammaniza asati jibba hiixidi uyettizanne metettiza miisha iza giddon shiishshidi mishe dizayssa besses

hayssan ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi timirte keeththikko ha timirte keeththaza sinthin bandiray nam7i eqqidi dees bandirazappe gede baggara qasse asati deettes

hayssan daro asati aayetikka shiiqidinne waraqaata be kushe bolla oykkidi diza ha waraqaataza bollaka giste qashoy woykko mirqey dizayssi beettees

hayssan qasseka zoone giddon gaammo zoonen waanna kaalethiza kaapoy be kushe bolla iskirfto oykkidi ayfen manaxire woththidi waraqataka be sinthen woththidi uttidayssibeettees

Tani xeizaha bessani tani xeellashe dizayssi gaammo dere cimatakko ha gaammo dere cimatikka be xambaro oykkidi be dunguza may7dinne be gabe lo7izayssa may'di eqqidayssakko

ha bessani nam7u gaammu asa cimati woykko gaammo dere cimati be xambaro oykkidi be gaabe may7di be dunguzakka may7di eqqidayssa bessishi dees

hayssan ta beyashe dizay maca naytakko ha maca woykko aayeti lo'o lo7o may7o may7dinne be qamise may7di be xibabekka may'di manaxire kayfe bolla wothidi deettes

hayssanta beyizay aazey gizayssa gidikko keehi azazanthizanne yeessiza meishekko hayssika gaacco baabba wuradan di7o gaason kezida asa shempo dhayoppe dendidayssan azazanishe asati dizayssakko

Ha bessani tani xeellizayssi kompitere kifilekko ha komputere kifilezan woykko laabezani daro asay geli uttidinne paace ekkishe beettizayssakko.

ha bessan tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko gita kaamey poloshiten kammidi aykko miishe caani ekki diizayssanne asati sintha aadhdhidi eqqidayssakko

Ha bessan issi addey eqqidinne oge bolla ha xeellishe xirphotidinne dizayssa beyashe days.

hayssan beettizay tophiya mangiste doktore aymede abinne hara issi addey oyde bolla uttidinne de7ishe haasayishe dizayssakko

Ha bessani tani beyizayssi nu gaammo zooneppe worada yiidinne hayssa gaaco baabba woradan di'o gaason medhettida danosi yeekkishe asati de'izayssako.

Ha bessan tani xeellashenne beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko dere asay shiiqi uttidinne duulata duulatishe dizayssakko ha duulata asatikka telebezinepfe beeet.

Ha bessan tani xeellashe dizayssi nam7u mishiretakko ha nam7u aayati uttidinne mastawaasha ba kushen oykkidinne duulata kaalethize dizayssakko.

hayssanta xeellizay nam7u asikko ha namu asatikka qasseka gades gadhati ekkiza bhollan poloshite giddon gaashe bukkidinne qorishe dizayssakko muuzeyka guyera dees

ha bessan beettizayssi aaze gizayssa gidikko issi addey itiyoposti geetettidinne iza bolla xaafettida kartone oykkidinne eqqides lanqera qasse lo7o ooththo gize gido giza xuufey beettees

Ha bessan shunkurtey, donoy, timatimeynne, dumma dumma miisheti harati beettettes hayssika qasse giya giddo masatidinne ekkees guussa.

hayssa bessantani beyashe dizayssi gita kaamekko ha gita kaameza bolla qasseka zo7o masqale geetettizayssi may7idayssi asati kezishe deettes

Hayssa bessan qeeri naa naa aaya ehadanne akamisashinne xeelishashe deizayssa beyays ha7izeta guyerakka daro gashe nayta oykkida asati uttida kittifaateda gees

habessan qasseka kifile giddo gede daro asati gelidi deettes hayssika qasse keeththe masatizayssazi babure geetettiza kaamezakko issi aayakka karen eqqada dawus

hayssanta beyizayssi ogenne ogeppe pude baggara qasseka qalame hayssa macanayti kushe bolla tiiza qalamekko ha qalamezi qasse issi olla salfetidi dizay beettishe des

hayssan giya beyays baltagiyaea ha giyaza giddon qasseka dumma dumma miisheti miceti dizayssa parati ototi bashetikka dumma dumma miisheti bayzettishinne shamettise dizayssakko

Hayssanta xeellashe dizayssi suuqekko ha suuqe zani qasseka daro miishati deettes gede baggarakka qasseka giya baley dees.

hayssan beettishe dizay asatan eqqidayssakko ha eqqida asatikka qasseka nam'u paaranjetara giididinne itiyo telekoome giza xuufe girgida bolla guyera wothidi beettettes

hayssanta beyashe dizayssi giyakko ha giyazikka qasse hayssa gezze giya pude Donke giya masatidinne beettizayssakko ha giyazan daridi beettizayssi santheqo.

hayssan ta xeellashe dizayssi daro asatakko ha daro asati issi ooththo ooththidinne be ooththo may7on may7dinne kaame sinthera aadhdhidi pooto dendizayssa bessishe dees

Ha bessani tani xeellashenne beyashshe dizayssi aaza gizayssa gidikko issi maca naya wora sinththen eqqadanne duge issi miyera woraza beyashshe de'izayssakko

hayssan ta xeellashe dizayssi issi zo7o macasiyekko ha issi zo7o macasayakka mitha garseni dunkane giddon uttadanne ha xeellashe deizaaro beyashe days

Hayssan beettishe dizay issi macana daarira issi attomanadakko ha macaniya kallo bolla booththa sharbe zanzalada oykkadus addezikka korojo bayides

Ha7i hayssan tani xeellashe dizayssi nam7u laggetakko ha nam7u laggetikka issi maccaynne issi adde gididinne lo7iza bessan biidi pooto denddishe izeti beettizaysakko.

Ta xeellishin yalagati hayssa dere parkke wora masatizayssa sinthen gede geezha wora masatizaysa sinthen uttidinne lo7iza ogen pooto denddizayssako beettizay

ha bessani issi zo7o macasiya be silippere kessa woththada dunkane giddon gelada uttidaro be ashe days ha dunkanezi aazas ooththettidakko erikke

hayssan beettizayssi ogekko ha oge lanqezan woxxate nayti eqqidinne issi issi miisheta be silke giddon xeellishe de7izayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi dunkanekko ha dunkaneza garsen woykko dunkaneza giddon nam7u macanayti uttidinne ufayettishe ha simmidi pooto dendizayssa be ashe days

Hayssan beettizay issi yela gana akko ha issi yela ganaazikka barka eqqidinne keeththe matan eqqidinne ha xeellishe dizayssakko.

Hayssanta xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko heedzdzuppe bolla dunkaney dees ha heedzdzupfe bolla dunkaneza sinthen yela ga nayti gulbatidikka uttidikka dizayssa beyashe days

ha bessan tani xeellashe dizayssi hayssa nu sora assire geetettiza gadha kafozakko iza mala kafo adusse hara kafoy deenna gizayssazakko

Hayssan ta xeellizay aazey gizayssa gidikko mithi dees ha mithaza garseni dunguza kalloynne qoobey kallo bolla sharbey dizayssa beyashe days iza sinthen maca nayti eqqida.

hayssan dizayssi woxxate woykko yela gana akko ha yela ga naaykka tophiya bandira mici oykkidinne mitha garsen eqqides

hayssanta beyizaysse komputere be sinthen woththidi nam7u macati deettes ha issi nayakka gashe naya fayda mettawe qas be pooto dendana gaada mashines ayfe bolla wothada uttidarukko

Ha bessani tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati daro mastawa shabe sinthen oykkidinne issoy issara tobetishe beettizayssakko

Hayssan ta beyizayssi asati kesha lanken eqqidinne ha kesheza lanqen duge olla bolla izi aazi xeellishe dizayssa beyashe days

Hayssanta xeellizay aazey gizayssa gidikko issi macasiya xaraphe bolla ziqqi ga uttadanne be xuufe xaafashe de7izayssakko tane beyashe dizayssi

ha bessan ta beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko dere asay kawo doorishe uttidinne bees koshshida ooththo ooththishinne asa suntha mazagabishe deizayssakko

tamare nayti komputere sinthan nam7u asati uttidinne de7izayssan yiidi eqqida ha asatikka izetas payda giigisseettes

Ha bessan qasseka tamare nayti be yuniforme maydinne salfeti eqqidinne ha gede issi komputere be sinthin woththidi diza na7akko yiishe dizayssi beettees.

Ha bessani be kawo dooranas asati yiidinne be suntha giigissizayssanne hara asatas be wosti ooththanakkon zorettizayssi beettees

Hayssanta xeellizay asi mitha garseni eqqidayssanne uttidayssakko ha asati mitha garseni eqqidinne uttidi mazagabettishenne salfen eqqidayssakko

Hayssanta xeellashe dizayssi asati daro asati fayda metaweqay wossaynne gididayssa akeekidi woykko eridi mazagabettanassinne pooto dendi giigissanas yidayssakko.

hayssan beettizay kompitere xeellashe macanadara de7izayssakko ha macanayakka qasse uttada dishin harati izi sinthiniidi eqqidinne xeellizayssakko

ha bessan beettishe dizay kuwaase kaasanchatakko ha kuwaase kaasanchatikka qasseka hayssa bica shurabenne qonxa dancidi kuwaase denban nam7u cugan woxxishe deettes

hayssanta beyizayssi aaze gizayssa gidikko daro asay kezidinne daridinne kushe idimmidi eqqidinne aykko miishe sinthera haasayettizayssa ezgizayssakko

hayssanta xeellashe dizay kuwaase balekko ha kuwaase balezanne kuwaase kaasanchati cililo maaliya may7idi aadhdhi aadhdhi booththa maaliyakka may7idinne uttidi deettes

kuwaase kaasanchati issi mala may7o may7dinne kuwaase denban salfeti eqqidi wurikka ha simmidinne eqqidayssi qoncekko

kaasse balen woykko denba bessan yelaga nayti toho kuwase ka7ana giidinne bi meeda gelidappe guyen pooto dendishe beettidinne qoncidayssi erettees

Hayssantani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko kowaase bale gede kowaase kaasanchati guppishenne ufayettishe woxxizayssakko

hayssi kuwaase balekko ha kuwaase baleza giddon nayti bessaze timirte keeththa masatidi ekkishin nayti wothe woxxana giidinne palamettanas giigettizayssakko

hayssan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko kuwaase balezani kuwaase kaasanchati kuwaaseza marshetishe beettizayssakko

Hayssantani beyizay aazey gizayssa gidikko kuwaase balekko ha kuwaase balezanni kuwaase kaasanchati be toho kuwaase kaa7ishe dizayssanne marshetishe dizayssakko

hayssan xeellashe dizayssi kuwaase balene aykko miishe hoxisi essidinne kuwaase kaasanchati ka'anas giidinne giigettishe dizayssakko.

hayssan ta beyashe dizay kuwaase baleni kuwaase ka7iza attuma nayti issa issara kuwaase marshetishe dizayssa xeellashe days

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko kushe kuwaase asati kaa7ishe dizayssakko ha kushe kuwaasezaska daynnaykka kaa7izaykka macanakko

ha bessani tani beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko kaassanchati uttidinne harati kaa7ishin be maalaya maydinne xeellishe duge dizayssanne miicizayssakko

Hayssanta beyizayssi kuwaase denban woykko hayssa meeda geetettizayssezanne kuwaase kaasanchate keehi wolqama woththe woxxishe kuwaase goodishe dizayssa xeellays.

Hayssanta beyizay kuwaase balekko ha kuwaase baleza giddon heedzdzu kuwaase kaasancati deettees ha heedzdzatappe issinezi aselxaynneza gididayssi erettees.

Ha bessan kompiterey Des ha kompiterezagiddoni beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko haathe giddoni aadhi aadhidi Gita shuchi beettizayssako

Hayssanta beyizay dipisiki gidi iskirneza bolla xaafettidi uttida gita silkekko ha silkezikka daro ooso ooththizayssi qoncidinne erettes.

issass ha bessan irsaseti qanxettidinne zo7onne cililo qalamen bollazi tiyettidayti qanxettidinne ciirettidi uttidayssakko

hannin beettizay aaze gizayssa gidikko hayssa komputere giddo izara qaaththiza mawuze geetettiza miisheekko ha mawuzeyakka daro go7a immizarokko

hayssanta beyashe dizay aazay gizayssa gidikko issi maashinekko ha mashinezi aazas go7ize gizayssa gidikko komputere giddon woykko koronte bolla saakawettidinne dumma dumma miisheta ooththosko

ha bessani waraqatay ashshagetidi hayssa booththa waraqatay darabettidi dizayssi ashshagetidinne ichidayssanne hara qas ishshigeppe kezidi de7izayssi beettishe dees

Hayssanta beyizayssi maqasekko ha maqasezikka nam'ekko ha nam'u maqasezikka xeerazi muumidi dizayssakko lee'ibenna.

Issi nayiya silke wozna mala issi qamman gizayssa ku'eza bolla xaafa wuthadanne eqqadanne silke haasayissa shedawu.

ha bessan beettishe dizayssi heedzdzu asatakko ha heedzdzu asatikka hayssa pirije masatiza miishe bolla aykko miishe laxafishe dizayssi beettishe dees

hayssan taas qonce gididinne beettizayssi ogera ha simmidinne gita kaamey yizayssanne saykile iza sinthe aadhdhidi ha woxxishe dizayssakko

hayssan beettishe dizayssi paray daro caana caanidinne gede tammufe bolla gidiza paray caana caani ekkidi madabarara qasheti diza miish ekkidi bizayssa bessees

hayssanta xeellizay kaamekko ha kaamiyaka ciishsha may7ada daro geexe miishata ba bollara qolada sharbe masatizayssan ciishshata ba bolla qashisada ha simma eqqidayssakko

Hayssan tani xeellashe dizayssi mayo suuqey de7ishin ha bessazikka arba mincekko tani erays mayo suuqey de7izayssanne suuqeza kaden may7oy miceti dizayssi beette

hayssanta xeellashe dizay gita ogey dees ha gita ogezikka gammo arbamince cheechcha akababen dizayssa masatidinne beettes he ogezara ha ba jajje yizayssi qoncekko

Ha bessan tani be'ishin dizayssi haro ogekko ha haro ogezikka wora lanqe dhoqa bessappe duge gidhettidinne giigidayssa gidishin oge bolla dhoqan kaamey beettees.

hayssan ta xeellizay issi gita aawakko ha issi gita aawazi eqqidinne haasaya bolla dishin asa kushey ehidinne izetas maykeza duunaso shiishshidi wothidayssakko

hayssan ta xeellashe dizayssi keehidinne dalga ogekko ha dalga ogezara asinne daro kaameti gedenne ha gishe dizayssa be ashe days

Oge lanqeni saykile laaggiza nam7u nayti be saykileza laaggi ekkidinne lanqera duge yiishe dizayssi beettishe dees.

Ha bessane beyizayssi bizines biidiyo geetettiza xuufey xaafeti uttin iza sintheni hayssa gaxxaretho keeththe malay keexettidinne beettizayssakko.

ha bessani tani xeellizayssi heedzdzu tohade kaamekko ha heedzdzu tohade kaamezikka daro asa kobilistoone bolla eqqidinne caanishe dees

ha bessan beettishe diza miishey deenna aykko misileykka haray issi kaamefe baawa ha kaameza garsera qasseka asi hokkidinne issi issi miisheta giigissizayssakko

hayssan beettizayssi haaththe lanqen keeththey ooththettidi dizayssakko ha haaththeza giddon qasseka hayssa haaththe wogoloza giddon asi gelidi haaththara bishe dizayssakko

Hayssan beettizayssi aazey gizayssa gidikko issi keeththe masatidinne de'iza miishekko hayssa zaz girgida bolla qasse xuufeykka beettizayssakko.

Hayssan dalga ogey dees ha dalga gita ogezikka katama ogekko ha katama giddo ogezara gita makinay haa yiishe dizayssi beettishe dizayssakko.

Hayssan qasse beettishe dizayssi dalga ogekko ha dalga ogezikka katama ogekko ha ogeza giddorakka gita mithati eqqidinne dizayssakko

Hayssanta xeellizayssi addisaaba woykko tunga katama kantiba mishiro adan echira nu kawozara giidinne hara asatara kothe wuyiyite woykko gaara wuyiyiite ooththizayssakqo

dalga ogera gita kaame hayssa baase geetettiza kaamezi podetha kezidinne ha denba aadhdhizayssi bettishetas de7ees guussappe

ha bessani tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko saykilekko saykilezikka nam7u tohodekko beni asay qasse hayssa biskilite gizayssakko

Hayssanta xeellashe dizayssi abba giddokko abba giddoza ne aykko gitane gerey ooththeti uttin iza giddon derey gophetidinne de'izayssakko.

Hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa guuthu asanatethapfe paccida asati woykko dooma asati izan hamottizayssa wilchere geetettizayssakko.

ha bessani tane beyashe dizayssi saro ogiza kafokko hakafoy bolla armazi ooththettidinne lo7iza hanotaninne malalisiza hanotan beettishe dees

Hayssanta beyizay keehi gita kaamekko ha kaamezi issi kaame gididakko heedzdze keziza kaamey dalga kifile karen woykko keeththe karen eqqidayssakko.

hayssan ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati gita kifile giddonpe ha kezidinne issa issara miicishe eqqidi beettizayssakko

hayssa bessan keeththey qiqqi giidinne keexettidi uttidayssa beyashe days ha keeththezan aykko asikka beettenna

Hayssan ta beyashe dizay kartoone giddon zaytetikka dumma dumma mishati ashshagettidi uttin pastatikka diin hayssa daburatas woykko wolqay daburida asatas gishanas giidi kawo osanchati giigettizayssa.

ha bessani issi macasiya woreqete oykkadanne nam7u asata bessizayssa woykko nababisizayssi qoncidinne beettishe dizayssakko

Ha bessani gita gita keeththeti pude baggara deettes iza sinthera lo'iza aspalte ogey beettishin hessape dugera qasseka giddora biitta ogey mela dees.

hayssan ta xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko xuufey xaafettidinne daridinne nam7u shi7anne tammanne hichachu maarotetha laythayssi qoncidi dizayssakko

Hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko addisaaba woykko tonga katama ayso timirte biiro giidinne de7iza armako

ha bessani tani xeellizayssinne beyizayssi nam7u macanayti komputere ba sinthen woththidinne xinatizayssa woykko xam7izayssa be ashe days

Ha bessan issi macasiya timirte tamara ongada anjettada heedzdzu madala qoodheni yeggadanne wanca ka oykkada eqqidayssakko beettize.

ha bessan ta beyizay tamare naytakko ha tamare naytikka ha xeellidinne sinthen izata eqqi miich athiza miishe dizeene miicishe bedaftare bolla kushe woththidideettes

hayssan beettizayssi faashsha nam7antho deeththa timirte keeththa gizayssakko iza bolla qasse xaraphe bolla daro qommo maxaafeti be ayneten aynneten beettette

Ha bessani asati eqqida ha eqqida asatikka be timirte woykko be waraqata bolla hara waraqata gujos tamaridi anjettishe dizayssa

ha bessan gashe nayti zo'o may7'o may7'di bollara garsera qasse karetha may7o may7di izeti ka7ishe timirte keeththa kareni dizayssa be ashe days

ta hayssan xeellizay aazay giikko hayssa nu zoone giddon ooththiza addey dees izi qasse be guyera daro maxaafa taqoli woththidinne mayke oyqqi haasayihe dees

Ha bessan tani xeellashe dizayssi timirte keeththe masati ekkizayssanko hadiyu timirte keeththazikka yumberesti dahanin algay garseninne bollan hiixetti dizayssanko

Ha bessan tani beyashe dizayssi muurutettida liqa timirtte keeththe geetettidinne xaafettida xuufenne tamareti uttidi dizayssakko.

ha bessan ta beyashe dizayssi asatakko ha asatikka duulata bolla deettes hayssa nu kilile ayso aaway daanna kabbada xilla7o naykka huphe bolla aykko miishe qachidi uttides

Hayssan beettizay aaza gizayssa gidikko tamare nayti sifile giddon uttidinne tamarishe be masken ba duuna iitay gelonta mala kammidi dizayssakko.

Ha bessan tani bayishin ay gizay dizay giikko addisaba yumberesti gizayssi armazi waci giidinne beettishe dizaysa

ha bessan tani be'ashe dizayssi gashe naytakko ha gashe nayti gadenka uttidi oyde bollakka uttidi be timirte izeti tamarshe dizayssakko

Hayssan ta be7izay oge bolla oothettishe diza miishekko ha ogeza oothoshe diza addezi ha simmim eqqidinne qofa asati ekkana gin naqashata immishe dizayssako.

Kaamey oge ooththishe dees ha kaamezi ooththiza ogezikka keehi dalgakko ha kaametazikka qasse nam7e gididinne xura xurati ekkiza olla baasishe deettes.

Hayssanta beyashe dizay bosheti ekkiza gadey oge giidinne asati dhompuhstidi makinan goydinne ooththishe dizayssi beettees ha ogezi ooththettizayssaka asati kaallidi xeellettes

ha bessan ta beyishin aazay dizayssa gidikko hayssa diishe giza negere tubbozi dees hayssika dari dinne dishin kaameti gede baggara denba komidi beettishi deettis

hayssan beettizayssi ooratha ogey bookketidinne ooththetishe dizayssakko ha ooratha ogezi ooththeto bolla dishin asati guyera xeellizayssanne kaallizayssakko

Ha bessan tani beya she dizayssi gita adusse asati sinthe baggara dunguza may'o may'di eqqin harati qasse izatappe issi issi miishata ezgishe eqqidayssakko.

ha bessan tani xeellashe tizayssi kaamekko ha kaameza guyera qasseka salo mala malakera tokketida wula malay gaden eqqidayssakko ha kaamezikka denba gaden eqqides

Hayssan ta xeellizayssi arbamince haaththekko arbamince haaththeza hayllandera bappe aaththi essidinne maata keeththe karen dunguza mayda addey eqqidayssi beettees

hayssan ta be7eshe dizay aaze gizayssa gidikko haaththa issi haaththa ooththi kessidinne ha haaththezi ooththizakkon aggizakkon gizayssa kawo oosanchati xeellishenne uyishe dizayssakko.

Ha bessani tani beyashe dizayssi kililenne federaale eqota mangiste ooththo gidontayssa yii qasse gidonta eqotae gizayssakko.

ha bessan haaththe ooththidinne ha haaththazafe uyedi xeellandos giidinne be ooththida ooththoza muuruta beyana gii asazi bamba doyizayssa bessishe dees

hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko ooratha keeththey keexettishe dizayssakko ha ooratha keeththeza keexiza asati oydde gididinne issi imatha asas haasa ahasayishe deethi

ha bessan beettishe dizayssi amaraatho doonan xaafettidi de'iza xuufekko ha xuufezikka ay gize gizayssa gidikko arbamince haaththe fapirkka geetettizayssakko

hayssanta beyizay aazay gizayssa gidikko maashinekko ha maashinezi qasseka dumma dumma ooththo ooththanayssakko gizayssa kessidinne addey bessishe dees

ha bessani issi keeththey dugera issi keeththey qasse pudera giidinne keehi lo7iza keeththey keexettidi de7izayssi demba bessani beettishe dees

Ha bessani beettishe dizayssi kawo oosanchati be halcho polidi be pirojekte be qaraxidayssa bamba ooththi kessidinne izappe uyishe dizayssa bessishe dees.

ha bessan aykko misiley beettontayssa xeellashe days iza bolla diza xuufezikka aykko misiley hayssan beettede na gizayssakko

Hayssan tas beettizay aazey gizayssa gidikko haaththe tubbokko ha haaththe tubbozakka haaththe gelthana gishe asati caani ehidinne qolidayssakko.

Ha bessan tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko addisaaba paaththenne goggiza silxaney izata bolla diza asa ta gizayssa qirincafe xaafo keeththa gees.